doo n zaya ka ye liiga sabinli ka zaɣ'piɛlli be din ni ka kpa ninkpara ka gbubi beni ka dirigi be di-ni ka di gbuni maa nyɛ zaɣ'-sabila ka be kpahi binyahiri zali ka taabonima maa nyɛla zaɣ'tankpaɣu ka niriba be dini ka doo zaya ka ye liiga piɛlli jinjam sabinli ni namda piɛlli

pali zuɣ' n bɔŋɔ ka saratɛ niŋ ka lori maa wurim zaa ka ban kpɛhini bukum maa niribaayi ka ni pɛli zibili yinisi liga yinisi ka lori maa mi nyɛ zaɣ' dozim ni zaɣ' ʒiɛ ka gba za nimaa maa gba yɛla nɛnʒiɛhi ni nɛnpiɛlla

ka mɔri bɛ bi nyaanga ka yili ʒɛya zamaatu bɛ tia maa gbuni ka paɣa so ʒiya ka su nusuriti ka pobi nyɛ pobirisi ka paɣa ʒiya gbubi bia nuu zaŋ tiro ni o deei ka yɛ liiga ka di booi zaɣ piɛlli mini zaɣ sabinli

Shab n ʒɛ kpɛ m nyɛ tumtumdiba ka shab gbubi mihi ka shab mii yino worigi o naba kuriya ka yino ʒiya ka yɛ liiga piɛlli ka yino yɛ liiga vakaɣali ka yino yɛ liiga sabinli ka bin bala maa mii ka bi zaŋ binshaɣu zali

Niriba n bɔŋɔ bi mi zaa pili la zupiliti ka niriba ayi bi pili ka niriba ata ye liiga yinsi pa bi nɛma zuɣu ŋuni bala maa zaŋla o nuu gabi o yɛanga ka ye liiga piɛlli jinjam piɛlli ka so za o luɣili ni ka ye liiga piɛlli ni jinjam tankpaɣu.

paɣa Zia ŋɔ omi zila kpahiku zuɣu ka pili zipil ʒiɛ ka kpahigu maa zuɣu ka bin tankpaɣu paya ka bin ʒɛɛ pa dizuɣu ka shɛb be o nyaanga ka piri be bemani bin piɛla ka pili zipiliti ka di nyɛ zaɣa piɛla n zaɣa dabila.

Zɔli n zaya ŋɔ ka zɔli maa mi shee kɔm dɔya ka ka tariga ka bi sa bin yahiri niŋ dini ka di kɔ kpaŋa kpukpali tihi saya ka sa bin yahiri ka zali kuɣusi di gbunni ka kuɣusi maa mi zuɣu ka bi zaŋ bin ʒiɛhi n zaŋ pa di zuɣu.

Jiranbiisa nim n bɔŋo ka tihi bɛ di maa ni ka niriba pali ni maa ni ka palli maa zuɣu polinsi gba zaa bɛni ni sooja zaɣa yini sooja maa mi pili la zipili ʒee ka o liiga bɔɣu gba niŋ zaɣa ʒee polinsi maa mi ka bi pili zipili sabila ka yɛ liiga sabila.

Ashiptini m boŋɔ doɣata maa mee yɛla liiga piɛlli ka so jinjiɛm tankpaɣu ka ʒi kuɣu sabinli zuɣu ka paɣa ʒia ka gbibi o baaji ka o ka goro zaya ka bɛ tabili binyahiri dikpina.